Bu'uuraalee misoomaa jechuun tajaajila mootummaan biyya tokkoo biyyaa fi Saba tokkoof qabeenya hawwaasicha irraa sassaabuun saba sanaaf kennuu dha. Bu'uuraalee misoomaa galmaan ga'uuf sabni ga'ee maalii ba'achuu qaba?

Amantaa jechuun dhalli namaa yaada sammuu isaatiin qabatamaa godhee waan tokko akka qajeelfama jireenya isaatti ejjennoo cimaadhaan, na baasi jechuudhaan kan fudhate jechuudha. Amantii amanuu jechuun ammoo dhugaa waan tokkoo beekuu jechuudha. Dhalli namaa maalii fi maalitti amanaa?

Nyaata jechuun, waantota bu'uuraa dhala namaatiif barbaachisan keessaa isa tokko ta'ee, dhalli namaa nyaachuudhaan yookaan soorrachuudhaan kan itti jiratudha. Nyaanni biqiltoota irraa, lubbu qabeeyyii irraa kan argamudha. Fayidaan nyaanni dhala namaatiif qabu maali?

Daldala jechuun gochaa bittaaf gurgurtaa oomishaalee garaa garaa irraa bu'aa argamsiisuuf godhamudhaa. Gabaan immoo bakka itti wantoonni adda addaa kan oomishaaleen gara garaa gurguramanii fi bitamanidhaa jechuudha.

Asxaa jechuun mallattoo yookiin faajjii waan tokkoo ibsuuf kan gargaarudha. Kana malees, beekkamtummaa qaama yookiin dhaabbati tokko qabu kan ittiin mul'ifamudha. Dhaabbanni tokko dhaabbata jedhamuudhaaf asxaa qabaachuun dirqamaa?

Oomishaalee supermarketii jechuun oomishaalee garaa garaa kanneen fedhii hawwaasaa guutuuf jireenya hawwaasaa guyyaa guyyaa keessatti barbaachisan ta'uudhaan supermarketii keessatti gurguraman jechuu dha. Oomishaalee kunneen immoo gosa garaa garaatu jiru isaan kun maal fa'i?